huuphiyan wottiyoo mallahoy tana ufayissenna. ayissi giikko a wottido saatiyan ta huuphiyaa loyittidi canaannaqissees.

wodiya yiida yedhiyoosay orde gidida wotanawukka aleeqissiya camay ta sintta bagaara dees.

Keree, beni wode asay kattaa kattiyo miishshaa, anan kaa'iya kattaa sunttaykka bacciiraa geettees, keehippe mal'ees.

peesibuukkee tana lo"ees. I wodiyan haniyaabaa giziyaara asaakko gattees. Ellellidi asay a dooyidi garssappe naqaashaa siyeesinne be"ees.

Wogga pooqee eqqi wottidaagaa taani be'ayda de'ays. A garssan daro ushshaa qommuwa, miyo kattaa koshshoruwa qommuwa hegaadankka qibaatiyanne samunaa malatiyageta darjjan darjjan zal'idi diyagee tawu beettees.

Wolayttan oottiya huuphe gadaawa oosoy tana keehippe ufayssees ta A sabbays I saban kumida oosuwa oottiyo gishshassa.

Issi na'iya iqqaa shammana gaada heezzu suppermartiya geelasu shin hega iqqay xayyin xade baggara issi suppermarketiya gelada bayyo koyyido iqqa shammasu hegan baynnabi baawa.

Ulluwaa ispportyiya kushshiya xoqqu uddi essi uttidi uttidi denddiidi uttidi denddiidi oottiyo saatiyan tana keehippe daapursses a ixxayis a.

Tikkittookke tana iittees daro asay tikkittokiyan asaa borees asaa guuttees hegaa gidiyo gishshawu tana tikkittookkiya beanawukka iitees.

Ichchashshu sha'appe bolla gidiya asati issi sohuwan shiiqoy diyaga uttanayo pude simmidi zaattidi dosona. Eti shiiqanasay killi wolaytta soodo gutaran yaagettin biidi dosona.

na'iya issinna ba borssa ba'ada zal'e daro zal'ee shiiqi uttidooga matan shamanawu utta uttaasu.

Biitane issoy kuwaan uttiuttidi biiriya xaafanawu oyqqi uttidi worqqataara xeelliidi de'ees qofay yiin xaafanayo.

Tophphyaa bandiray tana lo'ees, ikka heezu qalametunni qoncettes hegaa gidooninkka qassi xoolintte malaattay giduwan de'iyogge tana keehippe nashchisses.

Asay hayqqiyosaatiyan asay zilaassaa giyo yettaa qommuwa zilaallees. Hegaa siyiyosaatiyan taayo yashshay tana worana hanees hara asaykka gujji gujji hayqqanaba malattees.

Issi naa'u asati shanxxa oyqqidi asay giya katta gelisiko shammanayo awaa kawutura ogiyan eqqi uttidaga hai beaydda deaysi.

Korideeriyaa ossoy tana lo'ees. I kattammaa geeshshatettaa naganayonne kattamaa puulayanayokka keessido awajjuwaa gidiyoo gishasaa.

Mesqqele malatay gujja malaata A malatiya hisaabe malaatay issoynne baawa ta darosan koyaas.

Issi na'iya sinttaa qibaatiyan okkayiidde, huuphiyakka baxxariyan pixaayidde, kuwa garssan utta uttidaara taayyo beettawusu.

Gawariya son arssaa huphphessan utta uttada ecceree godaappe kiyin oyqqana gaada naagaydda de'awusu tawu beettawusu.

Baaso gidida hisaabe malaatati oydda, oyddan shaketosona. Etikka gujjo malaataa, dentto malaataa. darisso malaataanne gisho malaataa yaagidi eretosona.

Ashuwa solissuwa shiishi yeechan wottidi muxxi muxxidi bambbariyan tushkidi manay tana keehippe daro mal'ees.

luxetta kaalletiya gadaaway Biraanu Naggi tana ufayssees. I suurenne tumatettan luxissidi de'iyo gishshaassa

Liiqaa luxetta keettaa, daro luxissiyageeti de'oosona. Daro naatakka luxisoosona.

Parssoy daro kattatuppe shiiqidi giigees. I tigiyo saatiyan hoommotees. I gosiyani asay tigiyo saatiyan bolla hoommoti aadhdhidaagaa uyiyode sakkarissanawukka danddayees.

Na'iyaa issinna gallassi awa kawoto mitta garssan utta uttada huuphee iigee yiidi xeessaa gakki uttidaagaa qibaatiyan tisttaydda de'iyoogaa be'aydda dayis.

Daro maxaafati luxetta keettan de"oosoana. Akka nababbida asay daro akeekaa appe cuucumees, Hegaa giddiyo gidyo gishawu maxaafata loyti nababanawu koshees.

Na'aa issoy kuwan utti-wottidi bana maskkotiyan xeelees. xeelidi ba huuphiya qibatiyan tistees. tawu beetees hegee.

Maayo keettan oottiyo saatiyan taayo machchayettenna I daafura daro gidiyo gishshayo shemppa ekkiyo sohoy a oottiyo saatiyan baawa ubbakka tawu machchayettenna a ta dossikke.

Daro wogaa kattaatta mal"iyaaga ashshuwaa malatiyaagaa muchchuwaa malatiyaagaa issippe shiishshidi wotti uttidi asay geeli gellidi shaammidi miyoosaay tana upayssees. Kaattaykka tana mal"ees.

Kawuwaa malkattay kawuwaa sinttan punettes i kushshe hillanchchatuni pooxetidi wolqamma woyshshaappe ciirettidi merettes a punaykka siyiyoo saatiyaani maalales.

Hem''iyaa bitane issoy boniyaan hem''idooge wogga wogga guuloy pude kiyi uttiis, bitanee he hem''iyaan I hemettiyo saatiyaan A aatti aatti yegees. aatti aati yeeggees aybba iitti!

Issi keettan so asa ubbay issippe shiiqi uttidi zorettiiddi bantta doonaa doonaara gatttidi uluwaaba haasayiiddi de'iyaageeti tayyo beettoosona.

Issi na'iya sinttan jabinaa ekkada heezzu asaa sinttan uttada etayyo tukkiya tigawusu. Ha uttidaageeti shiiqidi hoommoyiya tukkiya issippe uyyiidde doosona.

Na'ay konttiya ekkid mitta garssan bookkiidde de'ees. Aybba bookki giyaba gidikko shooshshay saxxido na'ayo shooshshaa xalliya bookkide de'ees.

Dembba issoy diyaagan naa''u yelagati hemettaa manddaride diyo saatiyan ta xeeliyo wode tana lo''oy worana hannees. Eti darossa baanaw halchchi uttiyoode ogekka etaw machcha'eti uttiddogaa xelin tana lo''ees.

Wolqqama makiinay daro caanuwa caanidi pudetta biishin wolqqay ixxin guyye simmidi daro asa woranawu guye simmidi yiiddi diyaage tawu beettees.

Qorqqoro keettay tana iitees gooppitte I iray bukkiyo saatiyan waasiyo waasoy hayttaa tulissiyaga taayo daroppe lo"oenna hegee.

Wolaytta sooddo katamaa giddooni issi quma keettay keeippe mal"o qumaa asay A giddon kattiyogee de'iyagaa ta be'aydda de'ays.

Luxissiyaagee luxiyaageeta shiishidi tamaarissin ha luxiyageeti lo"o wuxxeetiya mazzgabbissiyo saatiyan etayokka aleeqo gadiyakka xeessissoosona. Tanakka hega mala oosoy lo'ees.

Damoota dere tana keehippe daro lo"ees. puullatti uttiis daro mittaa maayidi xooqqatettanikka keehippe daro giidida dammota deree tana xeelliyoo saatiyaan lo"ees.

issi goshshanchchay baaga gadiya murutissidi goyyidoogana iraay woxxoosaara kattaa zeriyoorin aybba ufayssishsha!

Mehee darotoon irxxaasa doosees, soon shiiqido saatiyan sinttan maataa yeggiyode maanawu demmo miidikka orddees orddin buuccidi asay bayzziko xaqqamees.

Issi ceega keettay gam"idi ba layttaa wurssidi kunddidaagaa bollaan maataykka mokkidi uttidagaa ta ayfiyaan xeelliyoode keehippe tana iitees.

kana ifitta qomooni xaaxetti utini nafisay issiini oychanaayo dooni daana gidenaage xaaxeti gisi utidaage tawu beetees.

Issi na"aara issi na"eera naa"ayi banttarkka shiiqi uttidi issi keettee karen tukkiya uyiiddi doosona

wolaytta Soodo Yunbburshshiya giddon shemppiyo sohoy dro asata ba garssa oyqqidaagee ayyo pengge away wuliyo bagga simmi uttidaage tayyo beettees.

Wolqqama adussa xoqqa gidida pooqiya huuphiyaan hiilanchchay kiyyi uttidi keexxiidde de'iyaaga be'aydda days. I mooyan ubbappe wolqqama.

Siiquwa maxaafay tana keehippe daro lo'ees. Ikka almayo adisun xaafettidaagaa nabbabbaasi.

badalaa bull''iyooge tana iitees. I darotoon daaburssees. oottiyo saatiyaan awaykka shoccees.

Parissuwa uyyanayo bitanee utti uttin sinttan parssoy duuqqeti uttidi miyyiyaan burccukuwaara shiiqqi uttin I uyyanayo tigiidi de'iyooga be'aydda days.

Issi katamaayyo ogiya kessiyo oosoy tana keehippe lo'ees. Katamaa oyshaa siyidi kawoy zaaruwa immiyo saatiyan tana ufaysees.

Arakka ambba kaaletiya kaafoy tana keehippe azzantees. I ba oosuwan sabba demmibeena. A daroti borossonanne siyyookkona.

Xoosso tana hana na'iya yexxiyoode aybba iitti! A yetta yeexxiyo saatiyan I cenggurssa siyyanay tana ufayssena. iittees yetta siyyanaage tana.

Baattay so garssaan bootaa oyqqi uttiis. gomppay aaho anan daro iqqaa yeggidi asay xaqqamettees. parssoykka anan aggetees.

huuphiyaani qophiyaa wottidi garssa gediyaa gakkida muluwaa maayidi sinttaani sa'aani hiixxidi hokki hokkidi gulbbati denddiyaageeti issippe shiiqidi uttiisona.

kaamee keehippe deexxidoogaappe denddoogan kunddidi oyddu goomaakka saluwa pude zaaridi garssan daro iqqay de'iyoogaa bollan issi zini utidi tawu beetees.

Luxissiyagee daro naata shiishshi uttidi issi keetta garssan sinttan eqqidi luxiyageetuura uttidi zorettiiddi de"es. Baayyo diya qofaakka etayyo odes.

Kawo Xooni biitteyo oottido taarikke yeletappe yeletaw aadhdhanaw beesses. Ta a nababbada darossan be'as.

Duge haa tohossa toophiyaan asay shiiqqi uttidi hachchi yaa'aan hasayiidi de'iyoo lo'o lo"o hasayata taani siyaas.

Gaammoyi bazzon de"es ayyo morggiya ikisee keehippe diccidaagaa diccidi sa"aa gakkanawu yis xeelliyode ayyo sabaa immes.

Televizhinee tana ufayssees. I dumma dumma kawotettan odetiyaaba heeratu haniya lo''o lo''o naqashshataka asayyo giziyaara gattiyo gishshawu a shaammiyaakko ta wozanay ixxenna a dossay ta.

Gaammoyi wolqqaama do"a i ba wolqqaani daro wolqqaama gidida do"atakka menttes, oyqqes, mes. Ayyo wolqqaama gidida achchatikka de"oosona. Wolqqaykka hegaa peeshsha.

Muchchuwa muchchoyi wolaytta wogaa kattaa. Wolaytta wogaa kattaappe muchchoyi keehippe daro mall"es. I oyssaappenne unccaappe dumma dumma qimemetuppe ka""iyo gishshawu sawes.

Huuphiyan wottiya zawudee daro asatuyyo imettenna. kawotettan uttida asatuyyo hegaadankka xoqqa xekkan de'iyagetuyyo imettiyaga.

Kaabbay hashshiyaan yegiddi maayiyo kawuwayyo imettiyagaa, he kaabba mayiyode aleeqqissees daro sabaa demmana mala ananni sabay kummi uttidagaa.

Zazzaree so miishsha i gaashiya shuchchaappe shaakkanaayyo hegaadankka unccaa golaappe shaakkanaayyo daroto asayi a xaqqamettiiddi de"iyo miishshaa oyqqi uttida aayyiyo be"ayidda de"ayis.

Kuttuwa zall"ee daro asaayyo wodhdhes. A soo ehaada kattaa mizada zaarettada giyaa guyye gelissikko darobaayyo go"aa immes.

Bullukkoy sooni de'iyage beni nusoo aawantti wottidoogee saaxiniyan des tana lo'ees ikka puulatti uttis a be'iyo saatiyan tana ufay..

Boniya goshshaa baanay tullu giyaaga bitanee booraa wottidi huuphiyan mallahuwa wottidi booraa qoddiidi goshshaa goyiiddi diyaagaa be"ayidda dayis.

Na'iya shifitan eqqada ta xeelliyode a wottido caamay iyoo diya adussatettaa bollan issi waraa keena pude gujjidi odin ta I adusatettaa gaada shiiqa xeelliyode A qanttiyo be'aydda days.

co''u giido saan daro asay shiiqidi ba gomppan de'iyaa mishshuwa issoy issuwayyo haassayyidenne siiqotettan bantta saatiya aattiyoode lo''ees.

Bodikkaa yaagettiyaa ushshay jaapaannen agettiyaagaa. i wuskkiyaara qara haggaazuwaa immees yaagidi bantta garssaan amerkeeranne jaapaneera karssikarissaa medhidoosona.

Hastamaappe bolattiya asay issisan shiiqi uttidi aybiyoo shiiqidonaakko eta shiiqoy tawu erettenna shin utti uttidi issoy issuwaara hasayiid doosona.

Iraadonee ba garssan lo"o go"aa immees. ikka naqashshata daro kawotettaappe asay odanawu koyyidobay diikko biitteyo aattiyo gadawaati odiyoo odotakka a zuuriyaan asay siyees appe xaqamettes.

Daro asati shiiqi uttidi issippetettan siiquwan issoy issuwara haasayidi utti uttidaageta be'ayda days, eti bantta ammanuwa loohissoosona.

Issi kuwani bitane issoy utti uttidi woga salo mentto kesha gaydiya oyqqidi yaanne haanne aatti aatti yegges, aatti aatti yegges a garssappe akkeekka cuucumanawu koyidi.

Muuzziyaa sinttaani sa'aa baassada aayiyaa zal"ayde de'awus. Ippe daro asay shiiqi shiiqidi shammii shammees.

Ha laytti asay dumma dumma harggeti banttana shoocciyoo giidhdhawu geeshshatettaa naagana mala banttana gallassan gallasan meccana mala bantta maayuwaa meeccana mala payatettaa hagaazzoy qonccisiis.

Kaameray pootuwaa denttanayoo maaddees. I denttiko asaa daro puulaa mayzzanawukka danddayees.

Diyaanaasi maayo keettaa puulattida maayoy a garssaan de'ees. Malaa doori dooridi inttiyo sikisanaayoo inte bollayoo alleqo gidida maayoti lo"o carqqetikka doosona.

Qorqqoro keettay asaayoo duusayoo machchayees. i ba garssaan daro kifileta asay keexxanayookka maaddees. iraykka gelenaadan daro layttaa gam"ees.

Maqase malatiyaagee darsso malaataa. Ha darisso malaatay hara maxaafaa kifiliyaan xeelliyoo saatiyaan ekis getettiyoo pidaliyaa woykko xee getettiyoo zooriyaa giyoogaa.